Kuni sumudaho sumudunniti horo add addi uduunnicho faafiriku giddonni loonsanni yannara mannu faafiriku uduunnicho badooshshu su'ma asse horoonsirannohu sumudunniiti.

Kuni amma'note mineeti amma'note hoowe giddoonni babbaxxitino garinni loonsoonni misile leeltanna kuni lonsoonni sumudino masqalu sumudaati yine woshshinanni

tini inttanni sagaleetti iseno fiinote gide horoonsi'ne loonsanniha ikanna tenne sagale mittu xarapheessira qixeessinoonni sagale yine woshshinanni

Tini muro addi addi giwirinnu laalchi muro ikkitanna tenne muro mittowa gamba assine mu'ro sircho saayiinsanni hee'noonni doogooti

tini murote misileeti tenne murote misile su'mi weesete yinanni tenne muro horonsi'nanihu itatenna hattono saadate sagalera hironsi'nanni murooti

Tini kalaqunna qooxeessu misile ikkitanna tenne misile giddo leellannohu mannu kawa ka"a haranno doogonna addi addi haayiissote muro leeltanno.

Kunni tourismetenna daa'attote darga ikkanna Manu babbaxinowiinni korame daa'attote daano bayichooti konne bayicho daye babbaxitino garba daa'tanni yowollotenni haranni horoonsirano bayichooti.

Tini sidaamu daganna maate leellishanno misileeti tini misile giddo mannu ficheenna cambalaallate hattono wolu ayyaanira qeexaala qeexaa'lanni noo yannaati

Hayyonna budu uduunneeti kuni budu uduunni su'mino gonfunna qolo hattono urde hattono wonqo woleno kuri labbannoreeti

Tini latishshu giddo gaamantanno misile ikkitanna kuni latishshi aannonke owaante mannu mannunni xaadatenna hattono mannu addi addi daddalo dadda'lanni horoonsi'ranno neetiworkete danaati

Tini la'neemmo misile minenna gallanni mine ikkanna hoowe hoomboonnihu leemmiichunninna hattono mine loonsoonnihu haqqunninna hattono shaafunni hattono kinchunniiti.

Tinni sidaamu daganna maateti sidaamu daganna maate udirate garanna hattono wole gobbanni sidaamu udiranna gara Bude balchooma la'ate bobbahe dayino mannaati.

Tini mini saadaati. Mini saada giddo saate yinanni saada ikkitanna horoseno adose, buurose hattono woleno kuri lawannorira horoonsi'nanni. Danase kolishsho saati.

Tini latishshu misileeti. latishshu misile giddo mittu quchumira quchuma coicha assatenno boyee fanate hattono woleno togoore labbanno dooga biifisate horonsi'noonni latishshaati.

Kuni hodhishshu uduunnichooti hodhishu uduunnichi giddo kameelu hodhishsha yinanniho konni kameelu hodhishshi horo mannu uduunicho dargunni darga rahotenni hodhisiranno uduunnichooti

Tini misile ortodokisete amma'nnaano massagaano misileeti. Tini massagaano ortodokisete umi deerri massagaano ikkitanna baxxino baaycho ofolte hasaawa assitanni no yannaati

tini muro hengedicho yinanni murooti tenne muro horonsi'nannihu giirate mine minate hattono mini uduunicho leoosate horonsi'nanni

Tini baadi xaggaati. Baadi xagga giddo addi addi xagga leeltanno. Tenne xagga giddonni mittu xeenaddaame yinanni xagichooti. Kunino horoonsi'nannihu mannaho godowa ga'miro horoonsiranno.

Kuni bunu minenna sagalete mineeti konni bunu mine mannu womaashasi fushe buna hidhe aganno darga ikkanna hattono sagale womaashunni hidhine intanni bayichooti

Kuni seesa woyi biinfille aanno uduunnicho ikkanna konne seesaho woyi biinfilleho buudhatenna hattono umohu ga'nate woyi uddanote buudhatenni horonsi'nanni uduunnichooti.

Tinni misille daddalo leellishanno misileeti dadda'linnanni hee'nonni daddalu dannino addi addi baadiyenni abbine shunkurta hiranninna hidhanni noo manni leellanni noo misilleeti.

Kuni hayyonna bude ikkanna tini hayyono budu uduunne ikkitanna tenne budu uduunni giddono gonfu hattono qolo hattono woleno seesu uduunni aanansa leellanno

Tini sidaamu giddo pheenxete yinanni amma'no mini giddoonni ikkanna konne bayicho looso loonssanni noo beetto manna magansiissanni afantanno.

Tini daddalu misileeti. Daddalo dadda'linannihu misile ikkitanna tenne misile la'neemmohu gidu baawuraati. Addi addi gide masse mannu daahe bulleete qole soorrate horoonsiranno baawuraati.

Tini latishshu owaanteeti. latishshu owaante giddo doogo danchu garinni loonsanni hee'noonni hattono mitto quchuma biifinsanni hee'noonni gara leellishshanno misileeti.

tini baadi xaggaati baadi xagga giddo mannu addi addi xiwanira horonsiranno xagga ikkitanna babbaxitino budu manni aanno xaggaati.

Kuni muuziiqu uduunichote Konne muziiqu uduunne horoonsi'nannihu addi addi muziiqu yannara ikkanna konni muziiqu su'mino xurunbaho yine woshinnanni konne xurunba xa haroonsidhanni noohu marshi baandete yinnannite polisete biiroraati.

tini daddalo leellishshanno misileeti daddalu danino addi addi uddano uddiratenna hattono diphe goxate hattono hiranni noo manni leellanno.

Tini mini saadaati mini saada giddo meicho saadaati. tenne meicho horoonsi'nannihu sagalimmatenna hattono gogase babbaxxinno uduunnicho loosirateeti.

Kuni seensillu uduunne ikkanna konne uduunne horonsi'nannihu angate woyi wolurichira wodhste horonsi'nanni seesu uduunnichooti konne seesu uduunnicho loonsannihu culkkinninna worqqetenniiti.

Kuni ijaaraho sidaamu qoqqowi giddo hulluuqu ijaara yinanni ijaaraati konne ijaara horoonsi'nannihu ficheenna cambalaallate yannara horoonsi'nanni hulluuqu ijaaraati

kuni umu danancho loonsanni gara ikkanna konne umu danancho loonsoonni su'mino xaa yannara wedellu loosiranno umo fedi apete yinanni su'minoonni umooti.

Kuni loosu dargaati loosu danino bunu mineeti bunu mine adi addi uduunnicho buna wodhinannihu leellanno hakkuyi giddo sine farmuuzenna hattono siine wodhinanni barcimi leellanno

tini rosu mini owaante ikkanna owaante uyiinanni hee'noonnihu roso rosiinsanni hee'noonni yanna ikkitanna rosano baalanti kilaasete e'e rosonsa harunsitanni noo yannaati

Tini giwirinnu laalooti, giwirinnu laalo giddo timaattimete yinanni laalo ikkitanna tenne laalooti horroseno sagalimmate hattono qaamattimmate horonisi'nanni sagaleeti.

Tini odoote misile ikkirtanna odoote misile giddo jawa geercho budunniha budu gara hasaawinsanni hee'noonni misileeti.

Kuni boohaarranni mereersha ikkanna mannu addi addi yannara hagiirreho hattono wolurira daye ofolle hagiidhanni booharanno dargaati.

Kuni daddalu gara ikkanna kowiicho leellannohu addi addi daddali giddo firaashe woyi uulla kadhinanni jibbi hattonno maggaarraju woleno kuri lawannori leellanno.

Tini la'neemmo misile mannu dargunni darga hodhishahu saada horoonsire hogowo hogophe dargunni darga haranni leellano mannaati.

Tini koatete misileeti. Koatete yineemmo woyite mannu lekkate wodhe biinfilleho horonsirannoha ikkanna. Konne loonsoonnihuno lalu woyi hattono saadate goginni ikkanno.

Tini misilete la'neemmoti mini saada ikkitanna su'mase meichote yinanni. Horoonsi'nannisehuno adoseno hattono maalase horoonsiranno. Danase burre battalaamete.

Tini misile murote misile ikkitanna murote misile giddono awukaatote murooti. Awukaatote muro horoonsi'nannihu babbaxxitino faafirika e'e qiwaate loosatenninna hattono sagalimmate horoonsi'nanni murooti.

Tinni la'neemo misille huurote uduunicho ikkitanna uuro nagi ase coyiratenna hattono huuro mittu bayichinni spikerete widira qolte uuro nagi asite coyirate kaa'lano uduunnichooti.

Tini baattote ofolla xaggeeti, baattote ofolla xagge iima baatto tini gottiimanna xeicho ikkitino baattora addi muro haqqe afantanno. Tenne haqqe horoonsi'nannihu mine mi'natenna giiratenniiti.

Tini la'neemmo misile umo loonsanni woyi hanxanni gara ikkanna, xaa yannara umo loonsanni woyyite peedaappete yinanni su'minni woshshinanni umo loonsanni garaati.

Kuni sumudaho sumuda horonsi'nannihu mitte uurrinsha bade afatenna hattono babbaxinoricho loonsanni woyite sumundanniha ikkanna. Kuni sumudi kaayiinni sidaamu saayiinsenna tekinoloojete ejense sumudaati.

Tini murote yinanni tenne muro su'mino kaarootete yinanniho horoseno sagalimmate hattono qaamattimmate horoonsi'nanni sagaleeti

Tini kalaqonna qooxeessu dana leellishshanno misile ikkitanna konni qooxeessira babbaxxitino haqqe afantanno. Tini haqqeno dagucho hattono woroseenni doogo leeltanno.

Kuin muziiqu huuro udunnichooti konne uduunnicho horoonsi'nannihu sirba ikko hattono amma'note mine faarso faarsinanni woyiite horoonsi'nanni

tini intanni sagale ikkitanna tenne sagale su'mino tima shaanunni yine woshshinanni tini sagale timu badalate bulleeni loonsoonniha ikkanna shaanunna wahe qaamattote horonsi'noonnireeti

Tini odoote misileeti. Odoote misile giddo addi addi hijaara hijaarranni hee'noyiha misileeti. Konne hijaara xaalla hananfe hee'noonni hijaaraati.

Tini dubbu saadaati. Dubbu saada giddo buubbanno saada widira higge gaamantannota ikkitanna addi addi ceate sirchi widira higge gaamantanno ceate siddooti.

Kuni amma'note mineeti. Kuni amma'note mini ortodoksete amma'no mine ikkanna konne mine loonsoonnihu addami addi seesu uduunnichinniiti.

Kunni misillete la'neemohu afantino sidaamu annuwa gido mitto ikkanna su'masi sirbaancho adunya duumo yinnanni sirbaanchooti loosisino sirbaho.

tini muro baaqulaho yinanni muro ikitanna horoseno mannu sagalimmate hattono qaamattote horonsiranno sagaleeti

Kuni seensillu uduunne hirranni mineeti, kuni seensillu uduunni mini giddo babbaxxitino worqqenni hattonni culkkunni loonsoonni uduunni mineeti.

Tini odoote misileeti. Odoote giddono tini misile giwirinnu odoo widira higge gaamantannoha ikkitanna giwirinnu odoo widoonnino mannu loosirenna alla'le mi'ne galanno manna leellishshanno.

Kuni buni minenna sagalete mineeti. konni bunu minenna sagalete min giddo afammannohu mannu horonsirannohunna hattono konni sagalete mini giddo addi addi haqqunni loonsoonni uduunnichi leellanno.

Kuni la'neemmo uduunnichi muuziiqu mini uduunne ikkanna hakkuri giddoonni gitaare, kiraare hattono woleno insa lawanno muuziiqu uduunni leellanno.

kuni muziiqu massaara ikkanna konne massaara horonsi'nannihu huuro naggi assatenna huuro qannasate hattono co'ite huuro ikkitinota maccishshiishate horonsi'nanni massaraati

Tini babbaxxitino dani muro ikkitanna tenne murote su'mi leemichote hattono wole seesaho horoonsi'nanni muro leeltanno

kuni xaalla hijaarranni hee'noonni hijaara ikkanna konne ijaara loonsanni heee'noonnihu gana xaalla ikkinota leellishshanno.

Kun muuziiqu uduunchoot, aano horrono mannu muuziqa asirano yanarana hattono ama'note mine magano magansirano woy mazumure asirano yanara horonsrano uduuneet

tini baattote ofolla ikkitanna tenne baattote ofollara addi addi manni tenne baattote ofolla da"atara daanno lowo manni daa"ete daanno yannara addi addi e"o e"ote bu"ichono afai'nanni

tini poletiku gambo ikkitanna poletika hasaanbanninna hattono addi addi sidaami manni mittowa gamba yee ofolle polotiku daafo hasaawanni noo yannaati.

Kuni babbaxitino poletiku giddo loosanno manna ikkanna kuni mannino dancha looso loosinohura baraarshsha uuyinoonniricho angasira amxxe leellanno.

Kuni boohaarranni mereershsha ikkanna konni boohaarshshu mereershira afamannohu aju wedelli mitteenno gamba yee hasaawanni boohaaranni no.

Kuni hodhishshaho horonsi'nanni udunnichooti hodhishshaho horonsi'nanni uduunnichi giddo kameelu uduunnichooti konne kameelu uduunnicho horonsi'nannihu mitto uduunnicho woyi manna rahotenni bayiichunni bayiicho iillishate horonsi'nanni

kuni dadalo dada'linanni hayyooti dadalo dada'linanni hayyo giddo mannu minesi addi uduu'ne wore hirannonna hidhanno garaati.

Tini misile loosu misile ikkitanna tenne misile giddo loonsanni hee'noonni loosi babbaxxitino sagale qishe hirate ikkanna babbaxxitino yannara mannu sagale doogote hattono mine saga'linanni noo yannaati.

kuni sidaamu biinfillu uddanno uddirate gara ikkanna uddidhino uddannino qolo qonxolo hattono goowaho wodhitino diigga umo amaxxitino garino goodayyote yinanniho

Kuni sidaamu budu uduunne ikkanna konni sidaamu budu uduunni giddo xiltu barcimu gereere hattono saddeqa godo'linanni barcimi leellanno

Tini egenshiishshu misile ikkitanna mannu egenshiishshu misile horoonsirannohu addi addi loososi egensiise leellishatenna hattono addi addi biirora noo su'ma aanaho borreessine leellinshanni garaati.

Tini hodhishshu misileeti tini hodhishshu misile giddo manna dargunni darga hogobbe hodhishshanno ikkanna, hodhishshu su'mino kaameelaho, kuni kaameeli manna baayiichunni baayiicho rahote iillishanno.

kuni mannaho babbaxxino owaante uyiinanni mereersha ikkanna teenne owaantete kunino mannu babbaxxitino interineete horonsire babbaxxitino taje afiranno dogooti

Tini mooziiqu uduunni misile ikkitanna tenne misile su'ma gitaarete yine woshshinanni tenne gitaare horoonsi'nannihu muuziiqa assi'nanni woy amma'note mine faarso assi'nanni woyte horoonsi'nanni

Kuni ijaaraho konni ijaari giddo noohu babbaxitino owaante annorichi nooha ikkanna kuri giddonnino kameelu hattono sagalenna hattono buna aganni noo manni leelanno

Kuni bunu minenna sagalete mine ikkanna konni mini giddoonni afamanno uduunnichi ofollinanni barciminna hattono babbaxxitino agatto egensiisanno misilenna hattono hodhishshu doqqi doqqe leeltanno.

Tini amma'note misileeti tini amma'note misile giddo pheenxete amma'no misile ikkitanna Magano magansiranninna Magano galaxxanni hattono faarsiranni noo yannaati.

Kuni maxaafu misileeti tini maxxafu misile giddose addi addi taje amaddinota ikkanna, tenne maxaafa nabbanbiro giddose addi addi buicho afira dandiinanni.

Tini baattote ofollanna dhagge leellishshanno misile ikkitanna hatyono baattote ofolla giddo dubboho addi addi muro woleno kuri labbannori maala'lisannori leellanno

kuni sidaamu dira giddo mitto ikkanna sidaamu budu uddira giddo tubbaho yinanni uduunnu gadeeti angate wodhitino cuu"a goowaho wodhitino diigga hattono heqo leeltanno

Kuni minenna gallanni mineeti. Kuni gallanni mini horosino galateeti. Konne mine anfannihuno baadiyyete qanqarira heeranno manni mineeti.

tini babbaxxitno muro ikkitanna tenne muro su'mino giraweeellaho yinanni murooti horosino mannu giirate hattono caaleho horonsiranno

Tini la'neemmo misile mininna biirote uduunnicho ikkitanna, loonsoonnihuno addi addi haqqunni loonsoonnita ikkitanna biirotenna mine horoonsi'neemmo uduunnichooti.

Tini ortodokisete hoowe giddoonniti. Ortodokisete amma'no hoowe giddoonni mannu magano magansiranninna hattono maganoho murgo murgeessanni noo yannaati.

Tini mini saadaati mini saada giddo giwirinnu latishshi widira higge gaamantanno sircho dancha saada ikkitanna addi addi garinni adonsanna buuronsa horoonsi'nanni saadaati

Tini ortodoksete amma'nooti. Ortodoksete amma'no cuuamate ayyaana ayirrisanni noo yannati. Tenne yannara mannu addi addi uddire seesunni biife ayyaana ayirrisanni no.

Tini intanni sagale ikkitanna. Sagalete giddono buddeenaho. Budeena loonsannihu gaashetenniiti. Hattono qaamattose quuphunna wole qaamatto labbannori giddose afantanno.

Tini giwirinnu loosi giddo afantanno misileeti. Tini giwirinnu loosi giddo afantanno muro shunkuryaho yinanni. Konne shunkurta giddo loossanninna shunquntanni noo mannooti leeltanno.

Misilete la'neemmohu mini saada ikkanna mini saada giddonnino lalonna gereewo me'e hattono woleno insa lawannore ikkanna horonsano adonna buuro maala hattono qodinsanni babbaxxinore loonsannire ikkanno

kuni sumuda ikkanna kuni sumudi aanaho deeili beenakanni mineeti konne qalame horonsi'nanni addi addi minira buudhatenna mine seesiisirateeti

Kuni minennaa gallanni mineeti konne mine loonsoonnihu haqqunni shaafunni hattono kinchunni hattono simmintote ikkanna konne mine horonsi'nannihu galateeti

Tuni daganna maate ikmitanna mitte maate mitto bayichio ofolte hasaabbanni noo yanna leellishshanno. Kowiicho la'neemmo woyite mannu addi addi hasaawa hasaawanni no

Tini lekkate kaase godo'linanni godo'le ikkitanna tenne godo'le godo'linanni yannara gaamo mitto mitto widoonni hige godo'litanno godo'leeti.

Tini la'neemmo misile mannaho owaante uyitanno angate xiimbanni gaare yinanna uyitanno owaanteno dargunni darga ayirrino uduunnicho shotunni dargunni darga sayisirate kaa'litanno.

tini misile maxaafu misileeti tini maxaafu misile giddose addi addi furcho afidhinota ikkitanna su'maseno itiyophiyu sidaama yine woshshinanni

Kuni muuziiqu uduunnicho ikkanna aannonke horono hooro naggi asse coyiratenna shiinqa huuro lowota asse mannaho macciishshiishate horoonsi'nanni uduunnichooti.

Tini turzimete misile ikkitanna tini misile leelishanohu sidaamu qoqqowira qara quchuma hawasi gido noo sumuda leelishanota ikitana tene sumuda la'ate gobanni mannu da'atate daano yanara la'ano

Kuni jawa ijaara ijaarranni hee'noonni misile ikkatanna konne ijaara ijaarranni hee'noonnihu quchumu giddo ikkanna hundasiinni addi addi mu'ro afantanno

tini babbaxxitino poletikkate gambooti tini poletikkate gambo sidaamu killile jjajjabba massagaano ikitiori mitto bayiicho yite poletiku daafo hasaabbanni noo gambooti

Tini la'neemmo misile muuziqu uduunne giddo gitaarete yinanni ikkitanna horoseno mannu muuziqa loosanno woyte horonsi'ranno uduunnichooti.

Tini baattote ofolla xagge ikkitanna tini baattote ofolla dhagge gadese dubbunni amadantino baatto ikkitanna tenne baatto aana addi addi muro afantanno

Kuni babbaxxinoha mini uduunnicho ikkanna konni uduunnichi horono mannu gide ga'nanno yannara gide sodhanno uduunnichooti. Hattono mannu mine sagale loodiranno yannara hattonno buddeena ga'nanno yannara iimaanni diphanno uduunnichooti.

Kuni sidaami giddo boohaarranni mereershsha ikkanna su'masino sidaamu woga hara yine woshinanni. giddosino addi addi budu uduunnenna hattono wolere amaddino.

Tini la'neemmo misile afantino gashaanonna annuwa ikkitanna kakkuri giddonni sidaamu qoqqowi qara gashaancho ikkinohu kalaa desti ledamohunna hattono sidaamu geerri jajabbu leeltanno.

tini sidaami daganna maate ikkitanna tini sidaamu daga angate ogimmanni loossinoha bushshunni loonsoonni uduunnicho dikko hirtara fushshite noo mannaati.

Kuni muuziiqu uduuneeti. Muuziiqu uduunni giddo gitaare, kiraare hattono wole ikkitanna. Konne uduunne horonsi'nannihu muuziiqa loonsanni yannaranna hattono amma'note mine faarsinanni yannara horoonsi'nanni.

Kunni owaantete mereersha ikkanna konne owaantete mereershi gido bunu mine ikkanna konne bunu mine horoonsi'nanni noohu manninna hattono sagale hurbaaxanni noo manninna hattono sagale shiqishanni noo manni leellano.

Tin poletiku massagaano misile ikkitanna tenne poletiku masagaano misilla giddo sidaammunnihu qaru pirezidaantichi kalaa Desti ledamohunna polotiku massagaano leeltanno.

Kuni sidaamu qoqqowi giddo afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkanna, su'masi Saamueeli Balayiine Qaa'me yinanni beettoti. Kuni beetti sidaamu qiqqowo adhi yannara lowo sharro assino beettooti.

Kuni latishshu looso ikkanna konne looso loonsoonnihu mannu babbaxxenore hodhisiranno woyiite laga widoonni noo manni sa"ate widoonni horoonsiranno buusaati.

Kuni boohaarranni mereershaati. boohaarrannirino addi addi godo'le qaaqquullu kaase woyi hattono babbaxitewo godo'le godo'litanni noo baayichooti.

Kuni minenna gallanni mineeti. Gallanni mine loonsoonnihu haqqunnina hattono siwiilunni ikkanna cufanasi loonsoonnihu siwiilunniiti. Konne mine galate horonsi'nanni.

Tinni seesu qiwaateeti seesu qiwaate horoonsi'nannihu umoho buudhatenna hattono bisoho hattono albaho buudhate horoonsi'nanni biinfillu buurooti woy qiwaateeti.

Tini mini saada ikkitanna mini saada giddo lalu widlra higge gaamantanno saadaati tenne saada horo adosenna hattono buurose hattono maala horoonsi'nanni saadaati.

Tini afantino gashshaano giddo mittoho. Konni gashshaanchi kalaa ayyele huseeniha ikkanna layinki biiro soreessaati.

Kuni xaalla xintinanni hee'noonni hijaaraati, xaalla xintinanni hee'noonni hijaara loonsanni hee'noonnihu siwiilunninna simmintotenni hattono ashshawunni ikkanno.